Iinima mbyono halilandithwa mositola dhayoloka ngashi ongala ohadhikala dhina ondando dhayoloka thana shikwatelela kutya oyina lela ongushu yithike peni ngele odhono dhina omwenyo ohadhikala dhina ondilo shivulithe dhono dhalongwa minayilona.

Uuna wahala okulanda ohauto yoye ihe kuna iimaliwa ya gwana nawa ombaanga yoNedbank ohayi vulu okukwathela aantu mboka ye ta kala tananwa oshimaliwa kehe komwedhi, opo a vule oku gwanitha iimaliwa mbyoka.

Ombanga ya venduka otayi halele aayakulwa yawo efudho lyomatango omanene lyagamenwa, kehe pa tayiyadha ngele otayiyadha komafuta oko noli yoshilongo nenge oko falama nenge omo magumbo ngawo nayaksle yagamenwa okuza kofamili yawo bank Widheok.

Aantu mboka unene opo tamono iilonga oyapumbwa oku kala ta tsuwa omukumo opo yakale tayahehele iimaliwa oshoka ngele owatameke oku hehela oto kala wiyetela oondjo nasho tokamona iimaliwa ayihe ota yiyi ashike mondjo oto kamona ik sho kunaposha.

Oositola ndhoka hadhi landitha iinima yayoolokothana ohadhi kala dhina omakende omayelele nelalakano aalandi ya mone shoka ya haka okuza kokule.

Anangeshefa ashona ota vulu okwilandela ushina wowo mboka ushona woku siwape opo yahuhupaleke omunkalo nokulanda una aayakulwa yawo nenge aalandi yawo kayena iimaliwa komuma nena ota vulu okulongitha uukalata wawo woombanga opo yalande owo talongitha.

Oombaanga ndjono yaWindhoek ohayi vulu okutuma aaniilonga yawo opo ya ye momikunda mono muna aayakulwa yawo ihe itaya vulu oku thikako kombaanga. Onkene ohaya kala yazala uumbindja nosho wo uugala washangwa edhina lyombaanga yaWindhoek.

Omahala ngono gokulandithila ohaga kala gena omiyelo dhili mbali. Omuyelo gwokuya mositola noshowo gwokuzamo shino ohashi ningilwa, opo aantu kaya kale ya ngundumana posheelo mbono taya zimo naambo taye yamo.

Ombaanga yoBank Windhoek oya li ya gandja ekwatho lyoshimaliwa shoondola 200000 kosipana yetanga. Oshali sha ningwa momasiku gaheyali gomwedhi omutitano 2024.

Uuna omuntu tayi mositola yontumba akalande iinima ye ngaashi oongaku tango ohatala kutya ohazala ongapi opo avule okuhogolola onomola ye yomondjila ye eti yelekemo manga ina landa opo a yande okuninga omapuko.

Aantu mboka yena uumbweba ohaya landa omagumbo guumbwena wawo kaantu mbono haye ga ndulukapo niipilangi, opo uumbwena wawo wukale wa gamenwa kiinima mbyono hayi vulu oku wulya.

Ombaanga yoStandard bank ohayi vulu oku gandja oompito kaakuluntu mbono ya hala okuningila uunona wawo uukalata womapungulilo gombaanga onkene oto vulu okuya wuka shangithe okanona koye kamone okakalata kombaanga.

Oombanga ohadhi vulu oku lombwela aayakulwa yawo nenge okuya kumagidha opo yagandje omakwatho ongele ogo pashimaliwa , iikulya, omakumbatha nenge iiyaha kaantu mbono yeli nonkalo odhingu itavulu okwilandela iinima mbi oshoka omukulu gonale okwatile okugandja okuna elago konima yokutambula.

Uuna omuntu halongo mositola yontumba okwa pumbwa okukala omunyanyukwi ye ohayolo noku popya nawa naayakulwa oshoka omunkalo nguno , aayakulwa oyendji otakala tayeya kongeshefa ndjoka oshoka ohapewa eyakulo ewanawa.

Ombaanga ngaashi yo Bank Windhoek ohayi vulu oku gandja omakwatho gamwe ga gwedhwapo, ngaashi giikulya unene tuu kaaanaskola mboka itaaya vulu oku landa iikulya molwa aakuluntu yawo kaayena iilonga nsh.

MoNamibia omuna oositola odhindji. Opuna oositola dhono nkene dhili po ohadhi landitha owala ongele iinima yoshitate nenge oyoshimeme. Oositola dhimwe ohadhi landitha nee oshuta nuuna aafuko nenge omuntu ena ohango oko hayi aka lande oshuta ye nenge yiinkumbi ye.

Iipundi niitafula mbyoka ya ndulukwa miipilangi, ohayi kala ya payindwa ondjelele kombanda, nelalakano opo yaa kwatwe kuhwa yo yikulupepo mbala uunene.

Oombaanga adhihe konyala mongaashingeyi oto vulu oku tumina omuntu omukweni iimaliwa, to longitha ashike ongodhi yoye yopeke. Omukalo hagu endelele noonkondo, ino pumbwa nokuli nokuya kombaanga opo wu keshi ninge.

Muuyuni mbuka wehumokomeho aantu ihaya nana we nuukalata moombanga opuwo, ohaya nana wo moositola. Moka to landa oshinima ndele to futu nokakalata koye ndele to pewa oshimaliwa shoka wahala okuza kompungulilo yoye.

Uuna watuminwa oshimaliwa kongodhi ngaashi easy wallet oto vulu oku kaleka onomola ndjoka yopaumwene weyi holeka ongodhi yoye kuyi gandje komuntu. Oshoka omuntu gumwe ota vulu okuyi yakamo ye aka naneko iimaliwa yoye.

Aantu mbono haya longo mombaanga ngaashi ombaanga ndjono yo Bank Widhoek, aantu mbono ya ilongela okulonga niimaliwa kiiputudhilo yopombanda ngaashi oUNAM.

Aadhani yetanga lyokoompadhi ohaya vulu okuya kombaanga ngashi ombaanga yotango yopashigwana, opo ya ka pule ehehelo lyiimaliwa, ya kwathelwe iimaliwa ya vule okulanda iikutu yawo yokudhanitha etanga nenge etanga lyoyene ndyono taya ka dhana.

Uuna wu li omulongithi gombaanga yotango yopashigwana oto vulu okutala kongodhi yoye wu kwashilipaleke ngele uuyelele woye wombaanga owu li ngaa mondjila inoo ya komabanga ko kwene wu ende oshinano oshile.

Ombaanga ngashi ndjono yo Nedbank ohayi gandja omakwatho goshimaliwa kaanasikola mbono ya hala okutsikila kiiputudhilo mbyono yopombanda ihe otaya nyengwa kiiyemo, ohaya pewa ompito yoku kiilonga taya futilwa kombaanga.

Oositola ohadhi landitha iipumbiwa oyindji. Iinima yimwe inayi pitikwa oku landithwa moositola ngaashi omapangwe nomakaya. Omuntu ngele okwa adhika nago ohashi vulika a kwatwe kopolisi.

Moombaanga mongashingeyi omuna uushina mbono hawu yalula iimaliwa uunene tu ngele omuntu ota yalula iimaliwa yomwaalu ogundji, sho omuntu ena okuninga okutenteka po ashike iimaliwa ko okashina takatameke okuyalula kokene.

Iipundi mbyono yomashofa ohayi kala yili pomaludhi gayooloka. Opena mbyono hayi kala ayina omalapi kombanda, po opena mbyono hayi kala yina oshiima shafa oshikukutu toti oshipa, po opena wo mbyono hayi kala yina omafulafula.

Aantu mbono yena oositola dhoku landitha iikutu, oongaku noshotu, ohapu hogololwa nenge ohapu kala pena opoosa yomukuluntu gwositola, oye ne ha kala ta wilike aanilonga aakwawo nokuya kwatela komeho.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu okolongela kumwe namahangano gi ili nogi ili ngaashi ehangano lyoLEFA, LEFA ehangano ndyono hali gandja oolefa kaakwashigwana mbono nando ohaya yi kiilonga ashike ka yena iiyenditho otaya vulu okukala ha ya faalelwa kiiyenditho yehangano ndika.

Aakokele oyo unene haya ningi iihakanwa yoku kengelelwa methimbo lyongashingeyi, onkene ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aayakulwa yawo ya kale yili iipathi, noya lopote iikulumuna una yeyi dhidhilike.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi longele kumwe nomahangano ngono haga landitha iitopolwa yoohauto, ngashi uunima mbono hawu opaleke komakende goohaut ouna omvula tayi loko. Onkene oto vulu oku kwashilipaleka iitopolwa yoye yohauto to longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana.

Muuyuni wonale aantu oya li haya pungula iimaliwa yawo momayemele nomomandini, ihe uuyuni sho tawu humu komeho okweenda taku ya oombaanga ndhoka ho pungula ko iimaliwa yoye noho vulu okutumina ko mukweni oshimaliwa kongodhi ye e ta nana pombaanga ndjoka yi li popepi naye.

Uuna omuntu ena iimaliwa oyindji ina hala yi kale ya halakana ,oha longitha uukenya mboka hawu landwa moombanga nenge hawu landwa moositola opo eyi mange mupandi.

MoNamibia omuna iimaliwa pamaludhi gaali, opuna iimaliwa mbyoka yomafo ngaashi oondola omulongo noondola omathele gaali nosho tuu, po opuna iimaliwa mbyoka iikukutu, oondola ntano, iithilinga itano, oshithilinga noshowo osipenitha.

Kiilongo yimwe mbyono yaputuka omuntunoha vulu okwiidhengela iinima yemwene peshina. Ngele owuli omulongithi gwombanga yotango yopashigwana ohayi pitika wulongithe okakalata kayo mombaanga ndjoka yontumba.

Aalongithi yombanga yotango yopashigwana otaya kumagidhwa opo ya kale ya holeka uukalata wayo wombanga. Oshoka una wu ulike oonomola shoka dhili kokakalata koye kombanga gumwe ota vulu okudhi longitha ete ku kengelele.

Owuli omulongithi gwombaanga yotango yopashigwana? Oto vulu oku landa onhodhi yo Iphone 16 ndjono ya li yi na oondola 23 499 ihe paife oyi na oondola 21999. Inda ano nena wuki ilandele ongodhi yoye.

Momagumbo ogendji unene tuu gopamuthika goshinanena ohamu adhikwa iipundi mbyono haku tiwa omatyofa. Kiipundi hono ohaku kuutumba unene aakuluntu nuunona owa indikwa ko okukuutumba ko kiipundi ho.

Omukuli gwonale okwa tile:"omutumba ethete". Onkene aanasikola mbono ya mana oosikola dhawo dhopiiputudhilo yopombanda, ihe inaya mona iilonga natango, oya pumbwa okukumagidhwa noku kunkililwa opo ya tote po oongeshefa dhawo ngaashi dhoku landitha iikutu oshowo oongaku ya vule oku mona iiyemo.

Omukulu gwonale okwatile omuntu oku hole okupopiwa naye ngele okuna omakutsi ota uvuko. Onkene ehangano lyombaanga yotango yopashigwana pamwe nehangano lyo LEFA ohali kala tali kunkilile aayakulwa yawo oshowo aantu ayehe opo ya hinge nawa momidhingoloko dha Venduka, oshoka ovenduka oyu udha aantu oyendji.

Ombaanga ngashi ndjono yaVenduka ,ohayi vulu wo oku gandja omayakulo gamwe giimaliwa komahangano ngashi ehangano lyokankela moshilongo shetu, opo lyi vule oku ka kwathela aavu mboka ye niwe kokankela.

Opena iinima yimwe mbyono ihaayi pitikwa yilandithwe moositola kehe ngaashi oopela oshowo omahini guunona. Oshoka ngele ositola ndjono kayina ombepo ombwanawa ndjono ya pumbiwa okulekelwa komahini guunona, omahini ngano otaga kala ga nika oshiponga onkene ohayi indikwa yi galandithwe.

Moositola ndhono hadhi landitha iikulya omuna omashina mpono aantu haya dhengitha iikulya nenge iilandomwa yawo. Ohamu kala omuniilonga ngono iilongela uutekinolohini, opo uuna eshina ndino lya teka elipangele.

Pamwe nombaanga yoFNB oto vulu okwiilandela okaradio koye hono kali kena oondola dhaNamibia 609 ihe ngaashingeyi okena oondola 499.

Aaniilonga mbono yomoombaanga oya pumbwa oku kala yena ekwatathano ewanawa, ya kale yena uukuume, nohaya popi momukalo omuwanawa, pehala lyo kukala taya ingwandjagula.

Aaniilonga mbono haya longo moositola dhiikulya oshowo dhiikunwa, opena mbono haya longo moolaka haya kala taya tala kutya iinima mbino otayi pu ongushu omvula yini nomwedhi guni opo yi vule oku landithwa po .

Omakengelelo oga ninga ogendji. Aantu oyendji monena, oya gwile mokatoo sho haya dhengelwa oongodhi taku ti: nayeendelele ya gandje uuyelele wawo wombaanga oya sindana nande iinima yontumba. Onkene ombaanga ngaashi ndjono yoBank Windhoek ohayi kunkilile aayakulwa yawo kutya, shino kashi na esiku shi ningwe komuniilonga gwomombaanga.

Onga omunangeshefa omuNamibia okuna okugandja moshigwana komukalo ngono kutya, otavulu okugandja iimaliwa kehangano nenge kaantu yontumba opo yavule okuya methigathano yo isindanene po iimaliwa mbyo. Ongaashi nee omahangano ngono goBakpro pamwe noombaanga ngaashi oNedbank, ohaya vulu okugandja iimaliwa yontumba.

Moombelewa nomomahala ogendji gepangelo nogopaumwene oto adha muna iipundi mbyono hakuti omashofa, hono aantu haya kuutumba una taya kundathana sha, shinasha noombelewa dhawo.

Ombaanga ngaashi ndjono yaStandard Bank ihayi pungulwa owala iimaliwa, ihe ohayi vulu wo oku gandja iimaliwa unene tuu kwaambono tayi ilongo nenge komahangano gontumba ngaashi koosikola nosho tuu.

Ope na iilongo yimwe yi na iimaliwa yili mumwe ngaashi omathele gatano, ngaashi ooEuro ndhono hadhi longithwa kooEuropa. Iimaliwa mbino ohayi kala iiwinayi unene ngele omuntu weshi kanitha owa kanitha iimaliwa oyindji.

Opena aantu yamwe haya kunu ashike omiti dhomingalipi dhono haya ka teta nawa opo ya hongemo iipilangi. Iipilangi mbino ohaye yi landitha ne komahangano gamwe ngashi ngono haga landitha gooShivute Building C.C.

Opena iilongo yimwe mbyoka yina iimaliwa iinene yili mumwe ngaashi oondola eyovi. Moshilongo shetu kamuna iimaliwa iimene yili mumwe oshimaliwa oshinene shi li mumwe oondola omathele gaali.

Iimaliwa kayina oondjundo dhithike pamwe kehe oshilongo oshina iimaliwa yina ondjundo yi ikwatelela kusho. Iilongo ihayi longitha iimaliwa yafaathana.

Osipa dhetanga lyokoompadhi una dha hala oshimaliwa ihe kadhina mpoka tadhi shi adha, ohadhi ka ninga omahehelo kombanga. Ngaashi ndjono yoBank Windhoek opo dhi kwathelwe iimaliwa.

Aantu yamwe ohaya longitha oombaanga ngaashi ndjono yotango yopashigwana opo yaninge omakwashilipaleko gaaholike yawo, shino ohashikala oshiwanawa molwashono iituthi mbyono ihayi longekidhwa ngaashi omaso, omuntu ota vulu okukuthako owala iimaliwa mbyono tayi kalongithwa pethimbo lyoshituthi shoka oshiluudhe.

Opo aantu yataambeko omweedhi Decemba, pamwe nombaanga yaWindhoek, oto vulu okwiisindanena oshimaliwa shoondola omayovi omilongo mbali ngele walanda tya tolongitha okakalata kombaanga ndji.

Monale aantu shoyali yaa uviteko uunona owa kala noku tinda oku kutha ombinga muudhano woku tondoka. Uunona ngaashigeyi owa pumbwa oku tsuwa omukumo opo wu kale hawu kutha ombinga muudhano mbuka oshoka ombanga ngaashi oNedbank ohayi vulu oku gandja oshimaliwa shontumba komahangano ngoka goku tondoka.

Moombaanga ohamu kala muna omikweyo omiileeleka unene. Onkene oombaanga odhe etapo omukalo mono tagu vulu gweshiningila oshipu aayakulwa yawo ye etepo ushina mbono wopondje, mpono aayakulwa taya vulu okutula iimaliwa komayalulilo gawo gombaanga nenge okuyi nana ko meendelelo.

Omahangano gamwe ngaashi gooBakpro pamwe noombaanga, ohaga vulu okugandja iimaliwa yokuya methigathano ngaashi momayovi gaali nomilongombali nandatu opwa li pu na omusindani nenge omuteleki dhingi gokapana ngono a sindana iimaliwa yoodola omayovi omulongo.

Aantu mbono haya ndulukapo iitafula noshowo iipundi taya longitha iipilangi, ohayi payindwa opo yi kalepo ethimbo ele, oshoka ngele inayi payindwa nena otayi kwatwa mbala kuuhwa.

Momagumbo gomondoolopa nenge ngono ge li pamuthika goshinanena omu na iitaafula yuulalelo mpono hapu kuutumba aanegumbo uuna taya li uulalelo pamwe.

Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi kunkilile aayakulwa yawo, opo ya kale ye shi nawa okulongitha iimaliwa yawo. Omuntu owa pumbwa okukala ho longitha nawa iimaliwa yoye, to landa iinima mbi wa pumbwa, ashike kayi shi mbi wa hala.

Ombaanga yotango yopashigwana pamwe noombaanga oonkwawo ohadhi vulu wo okugandja moshigwana pamukalo nguno kutya ngaashi, elelo lyondoolopa yaOngwediva lina omawulikilo giipindi, otayi gandja iimaliwa yokukawathela momawulikilo giipindi moka.

Mombaanga, pokati komuyakuli nomuyakulwa oha pu kala pwa tulwa esipili. Shino osha ningilwa opo esipili ndino li kale ekwatho lyotango nenge egameno lyotango komuniilonga oshoka opuna aayakulwa yamwe ha ya kala ya nika uukalyamupombo.

Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho opu na aantu mboka yi ininga ookalyamupombo, onkene ohaya vulu okundulaka po iimaliwa kaayi shi yoshili, ihe otayi monika ya fa mbyono yoshili. Onkene Uuna omuntu a mona iimaliwa, okwa pumbwa okukala teyi konakona nokutala ngele iimaliwa tuu yoshili.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek oyali ya gandja ompito kaahikingalo yomoNambia opo yandjokonone nokupopya nawa ombaanga ndjika, naangoka ili gotango sigo omutiyatu oya li yasindana ondando yiimaliwa yontumba.

Iilongo oyindji iimaliwa yawo oha ku kala kwa thaanekwa omathano giili ongele ethano lyomuleli gwoshilongo shoka nenge iinima mbyono ha yi eta eliko moshilongo mo.

Monale uuyuni sho wa li inaawu putuka, aantu okwa li haya longo nuudhigu moku yalula iimaliwa, okwa li haya longitha oonyala dhawo nenge taya yalula nokashina. Ashike mongaashingeyi paife opu na

Gondwana ehangano ndyoka hali adhika moNamibia, ehangano ndyoka hali hilitha oohauto dhomaludhi no maludhi. No hali gandja wo omakwatho kaatalelipo yomoshilongo mboka yaza kiilongo niilongo okuya enditha mo moshilongo pomahala mpoka ya hala.

Ngele owuli omulongithi gombaanga yotango yopashigwana, otovulu oku longitha okakalata koye kombaanga ndjino, opo wulandesha kositola ndjino yo Nictus, ngoye wu kuthilwe ko kondando yoye.

Iinima mbyono hayi landithwa moositola oyina kutya yimwe oyihole pokuma puna uupyu nenge oyihole pokuma pwatalala. Onkene moositola ohamu kala muna oombepo dhayoolokathana shiikwatelela kiilandithomwa mbyoka yilimo .

Aantu mbono haya longo moombaanga, kayeshi owala mbono haya longo niimaliwa, ihe moombaanga ohamu vulu wo okukala oompito dhiilonga ngaashi, mbono haya opaleke moombaanga, oshowo piitaafula yaanilonga.

Mongashingeyi ekengelelo olyaninga olyindji. Aantu oyendji ohaya kengelele aantu taya dhenge tayati, omuniilonga gomombaanga yontumba. Onkene ombaanga ndjino yopamuthika otayi kunkilile aayakulwa yawo kutya, nayakale yeli uupathi yo naya kale yagamenwa kaya kengelelwe.

Ombanga ngaashi ndjono yoBank Windhoek oha yi vulu okugandja ompito kaantu unene tuu mbono ye na iituthi ngaashi yoohango opo ya ye mesindano lyokusindana ombanga yokupungula iimaliwa yi thike poondola eyovi.

Ombaanga ngaashi ndjono yoNedbank, uuna wa yimo wa kakonga ekwatho lyontumba nande owaka tula iimaliwa ko mayalulilo goye gombaanga, oho pewa okambapila kekwashilipaleko. Onkene aakwashigwana otaya ulukilwa opo ya kale yeshi eyooloko pokati kombaapila ndyoka yoshili naandjono yiifundja ya totwapo nande okoo kalyamupombo.

Aantu mbono haya longo mombaanga aantu mbono lela yena ontseyo yo oya za kiiputudhilo yopombanda yi ilongela okulonga niimaliwa noshowo okulonga nookompiuta opo kaaya ninge omapuko

Monale uuyuni sho wali inaawu putuka aantu okwali ashike haya pungula iikutu yawo momileko dhomoondunda dhoomwiidhi ndhono hadhi kala kwali dha ningwa noondhalate ashike mongaashingeyi uuyuni sho wa humu komeho naantu yayi koosikola dhiiputudhilo yopaungomba oya tseya nkene okuninga oosikopa ndhono aantu haya vulu okulongitha ya pungule mo iikutu yawo.

Opena aantu oyendji unene tuu uunona wuumati uugundjuka mboka yaya koosikola dhopawungomba opo yeki ilongele nkene yena oku ndulukapo iinima ngaashi iipundi niitafula taya longitha oonyala dhawo.

Oto vulu oku tota ombanga yoye yopaumwene uuna wuli omulongithi gombanga ndjoka yo Standard Bank, na oto pewa ne oka kalata kiikalekelwa. Uukalata mboka hawu pewa aantu ayehe.

Mokuputuka kokanona oha ka monikila okuza pokuputuka kwako kutya oke na uunongo moshike onkene yamwe oya kutha onkatu opo ya ye kiiputudhilo yopaungomba ye kiilonge nkene ye na okunduluka iitafula noshowo niipundi okuza miipilangi.

Moositola ndhono hadhi landitha iinima ohamu kala muna aanilonga mbono haya longo meni lyositola nomukeleli gomaliko ngono hakala koshelo opo aanilonga mbaka yakale yagamenwa.

Owuli omulongithi gombaanga yotango yopashigwana oto vulu okutumina omuntu oshimaliwa mesiku shithika poondola omayovi gatano tolongitha ongodhi yoye yopeke.

Monale ookuku yaasamane okwali ashike haya ningi omapaya gawo taya kutha iipa yongombe eta ye yi longo nawa inaya gwedhakosha opo yaninge omapaya gawo gomombunda, Ashike mongaashingeyi iipa yoongombe noshowo oonzi ohayi ka longwa nawa komashina opo yiningwe omapaya go gatulwe oompate.

Aanona unene tuu mbono aamati mbono ya hulila osikola ondjilakati ya hulila nande omondondo ontihetatu, ihe oye na oonzapo dhawo dhondondo ontihetatu oya pumbwa okutsuwa omukumo, opo ya ye koosikola dhopaungomba ya vule okukiilonga nkene ye na okunduluka po iipundi mbyono haku tiwa omatyofa yo ya vule okuyi landitha ya mone iiyemo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu oku gandja opolohalama yoku longa aakokele moRadio opo yeya longe note ya kunkilile kaaya gandje uuyelele wawo wombaanga kaantu mbono taye ya kutya oya za kombaanga.

Aantu opo ya kalonge moositola dha yoolokathana ,ohaya umbu tango oombapila dhawo dhoondjokonona dhawo. Omuntu ngono tagandja iilonga oha tala noku kwashilipaleka kutya omuntu nguno otavulu ngaa okulonga iilonga mbyoka yilipo ongele oyoku longa peshina nenge oyoku longa moolaka.

Pethimbo lyomatango omanene aantu oyendji ohaya ka kala naakwanezimo yawo nosho wo aakwanegumbo yawo komahala ga yooloka taya uvithathana ohole, onkene ombaanga yaNedbank otayi halele aayakulwa yawo efudho ewanawa. Yo naya tameke omvula ompe ye na omukumo.

Opuna aantu mboka yena uunongo, nohaya longitha uunongo mboka okunduluka po iinima yayooloka taya hongo miipilangi iinima ongaashi iipundi yoku kuutumba, nosho wo iitafula. Iipundi mbika ohayi vulu okulandwa po uunene tuu kaantu mboka yena oohotela, opo aantu nenge aayakulwa yawo ya ka kuutumbe ko.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu oku isindanena ombaanga yomapungulilo, yina oshimaliwa shi thike poondola eyovi. Onkene ngoka wuna ehalo, inda wuka kuthe ombinga.

Uushina mbono wokuyalula iimaliwa, aantu ohaye wu longitha unene ngele taya yalula iimaliwa mbyono yili momwaalu omunene opo kaaya ninge omapuko, oshoka iimaliwa yimwe ohayi kala oyindji no ito vulu okuyi yalula noonyala.

Uuna omuntu atokola aye koshilongo shimwe, manga inaaya meni lyoshilongo, oha pingakanitha iimaliwa yoshilongo she noshilongo shoka u uka poongamba, opo a vule okupewa yomoshilongo mono, ye ekeyi longithe.

Ngele owuli omulongithi gombaanga yotango yopashigwana oto vulu okukwashilipaleka kutya uuyelele woye owuli mondjila tolongitha ashike ongodhi yoye yopeke, ino pumbwa okuya mombaanga ngoye wukaye momukweyo ngono omuleleka.

Momahala ngono gomalandithilo muna oositola odhindji dhoku landitha iinima ,omalamba ohaga kala ga tema kehe ethimbo unene tuu omutenya opo woo mukale mwayela yo aantu yakale yi iwete.

Moositola iinima ohayi kala mo ya pakelwa nawa shi ikwatelela komaludhi gayo opo uuna omuntu a mono kutya shino osha tsilikwa mpeya, otayi ashike a ukilila peha lyoku kala ta hadha, ta halakanitha iinima, ye keewete shi ahala.